<hesitation> <hesitation> i

* spéciale tan

ɗum ko donc

* Allah jaaraama a jaaraama kono hade men joofnude yeewtere meeoɗen mawɗo goto wiyi kam Fuutankooɓe wonnooɓe ɗoo ndaananeeɓe yontaaɓe hanki ɓee so on njiyii nguurii <hesitation> ɓe meeɗaa tampude baŋnge nguura ɓe ndemanno laabi tati e hitaande ndee mbiyimi holɗum o wiyi ɓe ndema ndungu ɓe njahat waalo ɓe njahat pale ɗum noon hannde so wonaani ɗum woni ko gonɗinde ko kaalɗaa naane koo tawa ko yimɓe ɓe ngaraani laabi ɗiɗi laabi tati heege ngee gasataa ɗo ndemoowo oo waawa dañde ko wuuri haa timma haa wattoya goɗɗum donc il faut enen fof paamen ɗum ɗoon <breath> kono hannde onon hannde cuusal njogiɗon e pellital anniye yaade on campagne ceeɗu onon tan njahani koye mooɗon est ce que fotaani remooɓe heddii ɓe ɓee fof njoofni ɗum ɗoon ɓe mbaawa kamɓe ne naatde e ɗum gati il faut ɗum waawa woodde mbele ɓe mbaawa dañde mbele ɓe mbaawa kamɓe e koye maɓɓe vraiment fooftade président

ndunngu haa ndunngu * ndunngu haa ngunngu

nana ara

ceeɗu oo walla ndunngu oo voilà mbaɗataa gasoil

<hesitation> <hesitation> dente mawɗe

Ɓuri weeɓtude heen

ɗum noon bandiraaɓe musidɓe tedduɓe on paami tigi ko haalirde mooɗon Timtimol FM yeewtere men ɓamtaare ndema <hesitation> bismiɗen hannde ko président Mamoudou Bocar Dia mo cuuɗi men tigi Kobɓillo en nanii ko o haali koo fewti e keblagol campagne maɓɓe oo en nanii ɗo ɓe jarata heen en nanii kadi mijooji kesi ɗi o rokki ɗii en nanii e ko o haali heen koo caggal majjum en paami kadi ne holto huccaa e wasiyaaji ɗii nganduɗaa hoore ma ɗii o waddi heen ɗi <hesitation> monsieur le président mbele hannde <hesitation> yooɗaani onon yiyande jogi ɗon nde <hesitation> yaade mon campagne ndunngu <hesitation> on joofni oɗon <hesitation> ƴeewa <hesitation> yaltinde maaro mon ɗon koo ɗoon on kebliima kadi e yaade campagne goɗɗo ina moƴƴi onon hannde yimɓe ɓe nana wullaago ngo ngulluɗon ngoo ɓe mbaawa tigi faamde hannde oo ngam ko kaalɗaa naane ko wiyetee koo ñiiɓnude haaranduru ɗo nokku men oo alaa e sago campagne uuji ɗiɗi tati njehee kamɓe ne yo ɓe njogo cuusal woni heen mbiyat maa ko min ngalaa moyen pour ndunngu oo min njaha min ñamloyoo banque donc il faut ɓe ƴeewa peeje kamɓe ne nde ɓe puɗɗoo so ɓe puɗɗiima tan yiyaama ma ma ma goɗɗum ar tawa ɓe heen mais so a fuɗɗaaki a mettat duusde il faut ɓe puɗɗoo leydi no woodi ndiyam no woodi campagne gooto ɓe njahata ɓe leloo lebbi keddiiɗi ɗii fof haa mo ndunngu kadi donc a haalii naane ko ɓe coñi koo waawaani jogaade pour ɓe nguura nguurdam moƴƴam sabu so ndemoowo oo wontii ko maa o yeeya maaro o yoɓa courant o soodoya barudi e ordonnance uji jangnde sukaaɓe goɗɗum e goɗɗum il faut tigi o jogoo autosuffisance timmuɗo mo nganduɗaa hoore maɗa ma waawa waɗde <breath> yiɗmi wiide tan ko ayeraango maaɗa feewde heddiiɓe remooɓe ɓe yo ɓe mbat feere kamɓe miijoo tigi yaade campagne ceeɗu waɗi nafoore

kadi ko maaro moƴƴo ndemɗaa koye ndunngu

<crosstalk> ɗum noon <hesitation> banndiraaɓe musidɓe tedduɓe en ngarii heen haa ɗoo ko hedde hojomaaji men nattii heewde en njettii président Mamoudou Dia mo ngannduɗaa hannde arii yewtidde e meeɗen ko feewti e campagne ceeɗu mo ngannduɗaa mo ɓe njahata ɗoo ɗum noon en ndokka mo microphone o tan o o o udda o wasiyoo banndiraaɓe ɓee kadi e no o wiyi nii sahaa fof men <hesitation> noddu mo o ara ɗoo o haalda e banndiraaɓe ɓee ko feewti e campagne mo nganndanɗaa hoore maaɗa ko ngonaaɗo o <breath> ɗo yaaretee étape tubako wiyata koo étape par étape daawal fof ko ko ko woni e waɗeede tawa mo arde o haalna men ɗoo henna e haalirde moon Timtimol FM président bisimilla

nafata de

Allah jarama a jarama président anenne emin ñagonoma cellal e balɗe jutɗe ɓooya dusde bandiraɓe yimɓe poop ene keptini dardema jamma e ñalawma subaka e kikiɗe <hesitation> kala nanɗa ndema ne haale walla ɗon so yaama wonko heeɓate to banggue gandal aɗa ɓoorni paaɗama a jarama ha saaha goɗɗo yo jaam ñallu to banggue COVID